Góor bu leetu wone ganoo sol mbuba bu weex, am binde nuul, jàakarlu ak tabax bu weex.

Nyari jigéen yur boxcu xele yu ndaw ak góor taxaw sen kanaaw ay lékk ay garab ay saket.

Nake bu pare tabax am ay palanteer ak mbaar ay ñax ak garab yu ndaw.

ay xaley goonen takk seen dox seen loxo xool ci kanaw def leen ay jawm tejlen ci biir

Jomneent bintaykaay yu nuul ak yu weex tekko ci kaw lu weex.

Rotekaay ndox bu mag, te ko ci suuf bu weex, ak bu ñuul, ay bante, ay gutu, ak ay wiñ ci gannaawam.

Jaari jaary nokuy melax, melax teko ci tarab bu weex.

Ay jurómi xale góor ak jigéen ñena ñingi to ñena ñingi taxaw di rée ay bant ci ganaar.

Ay jmicr nakat kenn ki inumbaali de dugu spindox bi jémali gaal bi ñett ñini exi kaw gaal bi ay gaal teer spinndox bi géej bi nguy fofu.

Ay dawalekaay yu weex ak yu ñuul, ñaari góor ég ci kaw dawalekaay bu weex ci ganaaw, ay seetu , ay néek, ay garab.

Naari dall góor , yu ñuul tegu ci kaw lu ñuul , benn dàll bi wéeru ci taw miir bi.

Borom loxo dér bu weex, yoore buum takk bante bi, ay xeer, ay garaab.

Pichi bu am ay pichi bant yu weeh ak lu bulo dal ci bant.

Mbër ak jàmbooram ekiti loxowi sukkusi suuf am pidon bu weex ak siob bu weex ak bidon yu ndaw yore garab ay nit toog ti seetaan ay saaku yu ndef suuf.

Bëerëb bu jangekaay am biddekaay bu nyuul ay toogu yu andak weñ ak ay bante.

Potintaal bu daw am nanekaay bu saf tekk ci kaw bu weex ay toggekaay ci booram am li ñuul ak lu neté..

barum der bu weex te paaka bu am ngobekaay baltu

dawalekaay bu mag am bopp buy weer ak lu xank ak ndaal daw ci kaw yoon bi ay kër ay karab ay dawalekaay ci ganaayu yëw

xali bu jegan bu lettu wëne letu ami an kawar bu ñuul ca xool ci suuf sol mbu bu bu werta binda yu ñuul

Teere bu tek di wone lu paasé, géleem nit ege ci kawam, wone kër anam nit ay binda ci kawam.

garab bu am ay xab yu meñ yu wex ak tontur

Musa baro ak badamose ak adams musa baro di wax di wone loxaam sol tugay bu weex ay garab ak ay bant.

Jigéen bu taxaw di reey, sol lu ñuul, ekiti loxo góor ci ganaaw, ay garab, ay ñax, yu woow ak yoon wone piirang, ay kër ay neek.

Dawalekaay bu mag bu weex woneen niñi ngi eb ci kaw dugu ci biir ay góor ak njigeen góor bu taxaw ay xar yu weex mba ay garab ak eb ci kaw tant bi.

Wana jigéen dér bu ñuul kuntakk ci dokqu bokku xalé bi di jooy jigéen biryu jooy salut yire.

rato buntugal ci biir nek wer ko ci kaw miir bi mir bu nete

Pichai bu bopp bu rey, bot yu xonxo am lu ñuul, bu am piti panta yaram am daqu bu nuul, bopp bi am lu ñuul.

Bërëb bu yonne kaay xaalis di wone fru woote kaay nit bu am kawar bu gudd ti wootekaay di wone muy yonne xaalis.

Ay nda bu tank gambia tere sol yire yu werf ak mbaxna yu werf ak kenn sol mbaxna bu fonk di waat ay toowi ci biir yu fank ñene ñuni too.

Xale jigéen ak goor, ñu jànge wàlle wergu yaram, sol yire yu weex am lu ñuul, de binde, am ay teere ak luñ tiye seen loxo.

Xale bu jigeen bu wecci kawari boppam bi, genne lu ñuul li, def ko lu nete, toog ci suuf.

Tiire bu wone jigéen buy jangale bindekaay bu ñuw ay xale ningiy toog sol mbubayu xonku ak mbugayu weer góur al jigéen.

garab bur naanekaay am yur bu yaram am luboyex amna penn bu ndajci yeneni dajjeom bo

Ñaari jaari noppl di melaf melaf ci kaw darab bu weex.

Ay xaleyi góor ay jigeen di wane begtex di wane pareneen seen jànga maxama yu kawex sol lu ñuul ak lu weex ak mbaxna yu nuul ay garab ci ganaaw nyugi dajalu.

Ay tiire yun dajale am lu ñuum lu weex bu xonk lu bula tekko ci suuf ninit nekk ci kawam ay picche am ay bind bind.

Xale bu ndaw bu jigeen, sol yire dameekay jànge, dalle yu ñuul, boot lu ñuul, defekay téerey, bunta ci ganaaw ak ay kër.

Maskoloñ bur xañ yu neex defarekaay bar anam tiyeekaay loxo tekko ci ka lu weex.

Deglokaay kibaar ak deglokaay fecc ay woye am ay bënben bu weex am ni nu yokkoykaay teku ci suuf.

dawalekaay bi ñu ci kaw tali bi ay kir siganaaw ak teng ak yeneen garab si ganaaw ak jaayekaay yiree

jigeen bu nekk di wax ekkite noxoy sol lu ñuul wone mali jobaate muy toog ak ñaarigoo ay bindeekaay ginay toog ci togbe yu ñu wiiru ci kaw lu weex

dugut bu ñoor tegñ ci gano ay garab ci gano

Ay ndamb tank gambia di wone begteel ak contante àndak ak bhorom dery weex joxleen dawalekaay puur yombal sen liggéey ay garab ci ganaw.

Nikk bu nekk ci tégg ndox, xedu nax ay garab nekk ci kanaw, ay nikk ci kaw.

Ay xale goor ak jigéen, ekiti seen loxo yi ak seen baaram yi, di wone bette, ñeneen ñi ñu toog, ñeneen ñi ñu sukku, ay garab ci ganaaw di wone bette.

Ay waxeekaay bu taskiba ya jame di wax solbu koppate buy weex ak yiire yi weex ninu ci gana diko deglu ak ay garab ci kanaar.

ay nit yu dajalo sol lu weex yu nate ak ay mbàxna yu nate ñene ni ngi taxaw ci ganaw ay dawalekaay yu weex ay garab ay kër ay lékk

bi may bone bootaay bu saytu ak bu jiite réwi aduna yi am lu weex ak lubbula

De waneh karkanam yaaya jamme di woote sol kopbete bu weex krus bu nuul ay yire yu weex ay garab ay ñax yu woow ay kerr ay néek.

Naay goo yu ekiti seen tank ci kaw soli dàll jire yu weex ak nu xonk am lu nete keneen muy daw solwire yu nete ak lug ñuul dàlly ñuul fi ganaaw tooreekaay ño fa ne ci suuf.

Tiire bu yoore walu tasam kibaar di wone dota ismel cisef di ñaxtu biri góor ak boot wala jigeen ak jigeen bur sey loolu waruta am.

Jaaru noppu buy melax melax, am lu xonxu, lu werta ak lu nete.

jigeen li took wone karkanawi yaaya jam t tere bu ñuul ak curus bu ñuul koppate bu weex yire yu weex ay garab siganaaw

Jaayeekaay ndugg ay jigéen ay pañye ay bidoon ay nij ci biir jaayekaay aay garab ay mbaar yu ndaw.

Daale yu goor yu am lu weex, lu ñuul, lu xonxu, tek si suuf.

Ay niit, góor ak jigéen, mag ak ndaw toog di deglu.

Jigéen bu toog ci kaw lu weex, di jaay ay aada ak cosaan ak per.

ay xale buur ak jigéen took jigéen bi di bind di jàngane islam ay garab ay bant nir bu weex

Mënarga bu wone réew yi Tokey am bidiiw bu honk, weer bu honku ak bu weeh ci biir.

bale taxaw bu am téekay bant tekk ci suuf

Teere bu saytu tasab xibaar, wone mag ak ndaw, goor ak jigeen di naxtu.

ay dall goor am bo am lu weex am ay lu noy ci biir teko ci suuf

Woykat te woekaay sol bubabu nul ak tuwéy bu nul am lu weex ak nuy tegg am ay ndënd ay tooru ay woékaay.

Ay garab yu ndaw yu bari am ay tontur yu bari jàkkallo ak naaj wi.

Ay dawalekaay yu bari ay nékk yu am ay buntu ak ay palanteer.

ay togekaay yu noy yu nuur ak tegeekaay buk bind ay jencekaay ak mbiir bu weex palanteer bu weex

teere bu wone najeria xale yuy jàng ñuñoy konte ak ñuñu xam adduna bi rnu koy demale pur kont

Nyaayi xale yu jegéen egtisen loxo sol lu weef lu ñuñ ak du xonk di wone xale yu jigeen ne ñuy xarafal.

Jigeen bu taxal muñ sol yireyu nete ci gannawam ay rido mbiir bu weex ay toobu ci bir kër bi.

tereer bu yore tasam kibaar di wone nit bu nanguut pur ni yax xelam am lu weex am lu xonk ak ay nit ci wetam

Dom yu jógee ci sibi yuñu oe cooni ci biir am ndox buñenaan bu saf.

Ay xale góor ak jigéen ñuy jàng soll sey njurey yuñuy deme jàng ekiti seen laxo ci ganaaw guy bu rey ay nakk yu xonk ak yu weex ay garab ci ganaaw.

ñaari jàngalekat ak ñaari xale yu jàng kenn ki mu ngay nattu ci weñi fuy nekk ay wegni gan ampala deer

Dekka bu banta am ñaari toogekaay.

ay taalibéy jàngakat góor ak jégéen solmba buyu weer toog ci kaw toowéy ay jàngalakat nekk ci biir nék bu mag